Vana veshe vabarwa vachikura vanosiso kuende kunohloyiwa nguwa nenguwa uye vachi donhedzerwa ngekubaiwa majekiseni achienderana nezera rayo, izvi zvinoite kuti vana vakure vakagwinya.

Madhokodheya anoenda kuofundira kuongorora ntengo dzemwiri dzemukati anodetserana kana achiita basa iri nekuti basa iri rinoda unyanzvi hwakanyanya uye kuti zvibude zvinodawo michina yechizvino-zvino.

Vanoona nezveutano nguwa dzese, pavanopinda muntaraunda veyitaurira vanhu nezvematenda ariko, anowanikwa emukati mwemuwiri, vanosiso kunga vakadhloka zvidhloko zvekudzivirira.

Noshanda nezvekuona nekuongorora zve mukati memuwiri memuntu vanokurudzirwa kupfeka zvidxoka zvinovadzivirira ivo pachawo kuti vasatapura hutachiwana kana kupa murwere hutachiwana hwavanenge vanahwo.

Mvura chiro chakakosha mukati moupenyu hwemuntu. Kunokurudzirwa kuti vantu vawane mvura yakachena uye vakwanise kuishandisa nomazvo kana vaichera pasina kuvharika vakwanise kuifashaidzira.

Vanohloya vanhu vanenge vaine zvirwere zvemukati memuviri vanosisa kudloka zvidloko zvekudzivirira zvinenge zvakavafukidza muviri wose kuitira kuti vasabatawo dendaro kana kupa murwere wavarikuhloya hutachiwana .

Zvirwere zvinowanikwa nevana zviri mukati memwiri dzawo zvirwere zvinotambudza nyika nyika yakazopa vanda varipashi pezera mashanu vanokwanisa kupuwa mutombo pachena pasina muduso.

Mitombo inobayirwa nejekiseni inohamba mutsinga yeinorapa zviyayiro zvemuviri zvingava zvemukati kana kubanze zvinodetsera kuti munhu ave anopona

Vantu kana vachidetderwa nana dhokodheya nanamukoti pakubaiwa majekiseni vanofanirwa vakashinga uye vana mukoti nemadhokodheya vanofana kunge vane zvidxoko zvekuvadzivirira.

Muzvibhehlera medu mava kuwandawo madzimai anoshandemwo, madzimai anokurudzirwa kunge akapfekawo zvidhloko zvinovadzivirira zvirwere zvavangakwanisa kutapura pavanenge veihloya vantu.

Vanoona nezveutano vanokurudzira kuti madhokodheya nevanoshanda muzvibhedhlera vave nezvidxoko zvavo zvavanonzi vadxoke panguva yebasa kuitira kuti hutano hwavo huve hwakadzivirika.

Kuti muntu ange aneutano, anenge eirya eiguta uye eirya chikafu chinoenderana naye. Dzimwe nyika dzinopindira dzeipa hurumende chikafu chekupa vanoshaya.

Mvura yakachena chiro chakanaka muntaraunda. Tinoona ntaraunda dzakawanda dzsina mukana wekuwana mvura asi iri mamwe mabazi pasi rose anofamba eiite mugodhi kuitira kuti vantu vawane mvura yakachena.

Vanamukoti nemadhokodheya anokwanisawo kushandirawo pachena vachidetsera vanthu pasina muduso. Ivo vakamirira mabazi anozviitira ega anenge abvumirwa nehurumende kuti ashande muntharaunda.

Kune mapato akazvimirira ega anouya abvumirwa ngehurumende kuti adetsere ntaraunda, mazhinji akhona anoenda kumaruzevha eindodetsera ngemvura yakachena.

Tenderere pashi reshe rinohamba reikurudzira vantu, reipa vantu nguwa yekureketa nezveutano kuti vantu vazive zvirikuitika muntaraunda mavo.

Kunemasangano epasirese anokwanisa kudetsera dzimwenyika ayivapa zviro zvokushandisa muzvibhedhlera, zvinoyenderana nenguwa, zvinoite kuti vantu vawane kudetsereka.

Munyika dzedu dzemuAfrica dzine urombo hwakanyanya maningi, dzinopuwa rudetsero nenyika dziri kubanze dzeidetseredza kuti hutano hwevana nevakuru hunge hwaka hlamburuka.

Vantu vanoita nezveutano varipadera dera mumahofisi mavo vonomboenda kunzvimbodzavanono udzana nekurodzana pfungwa ngendaa yezveutano hwevantu

Pashi reshe, tenderere rinogara pashi, reitaura ngezvenhau yekuti chizvirwere zvingawanikwe munyika zvingapera sei, utano hwevanhu hungavandudzwa sei ,vantuvo vanoda kuramba veidetserwa.

Pasi rese rine masangano akazvimiririra ega anohamba eibetsera pachena kunyanya vana vadodori kuti vakwanise kupiwa mitombo pachena pasina muduso.

Pasi reshe rine bazi raro rinoona nezvekuita hutano, rinopa mari kana kupa mazano kunyika dzeshe kuitira kurwisana nedenda rinenge rabuda panguva iyoyo.

Mvura yakachena chinhu chakakosha chikurutu nokuti mumvura munowanikwa zvibi zvakasiyana siyana nyika dzese dzepasi rese dzine mabazi anoshandirawo dzimwe nyika kuti vawane mvura yakachena.

Vakuru vakuru vanoona neeutano vanoite misangano veizeya kuti zvii zvingada kuvandudzwa mubazi reutano kuti vanthu varambe vane hutano hwavo hwakahlamburuka.

Nharaunda dzedu dzachinjera dzangwara mazuva ano dzikazwa kuti kune muhlangano vantu vanobuda neywandu hwavo vachinoyayiya zvinenge zvauya kuzoreketwa ngevantu vanenge vakatumwa nehurumende.

Masangano akazvimirira ega epashi reshe anokuhamba eshedzera munzvimbo dzakasara kuti vantu vave nemvura yekumwa kuti vantu vasazorwara ngezvirwere zvinokonzereswa ngekumwa mvura yakasvipa.

Mvira kakakosha maningi mundaramo yemuntu weshe . Muntu unofane kunge ane mukana wokunowana mvura yakachena. Hazvikurudzirwi kunochera mvura munzizi.

Vakuru vakuru vanoona nezvehutano vanomboema veita mihlangano veipangana zvirwere kana hutano hwevantu svika sei munyika dzese dzepasi rino.

Mukaona munyika makazara vantu vasina ndxondo dzinotora zvakanaka, nyika iyoyo inenge yeitaridza kuti hurombo hwawanda, vantu vari kunyanya kufunga maningi, vantuvo vanoda kudetserwa ngehurumende.

Vantu vanotombosanganawo kuyite mihlangano veyihleya nezvevantu vanenge veyirwara nxondo ,zvinokurudzirwa kuyenda kuzvibhedhlera kunonyoresa murwere wenyu kuti kana achirwara nenxondo kuti adetsereke.

Vano ona nezve utano hwe njere dze vantu mu ndxondo dzavo vano kurudzira kuti muntu weshe anenge aonekwe eyi rware ne chirwere ichocho ngaa torwe ayendwe naye ku zvibhedhlera.

Munyika muno motobaarwa kana vantu vanokura votoita zvirwere zvesoro zvinofanirwa kukuridzirwa kuti vanhu vaende kuzvibhedhlera kana vaona kuti vorwara masoro vadetsereke.

Muntu weshe ane kodzero yekurarama ndaramo yake zvakanaka. Avo vanorwara nepfungwa vanovakirwawo mhatso dzavo kana zvibhedhlera zvavo zvinovachengeta. Kuti vave vakagara zvakanaka nevamwe.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru, nezvibhedhleya zvidoko, zvinosisirwa kuva zvine zvekushandisa zvakakwana ,zvokuti mabasa anoyitwa nana mukoti nemadhokodheya ayitwe nomazvo.

Kune zvibhedhlera nezvibhedhlera zvidoko nezvikuru zvinokurudzirwa kuti zvive nevashandi vakakwana kuti kana vanenge vauya vachida kuhloyiwa vakwanise kuhloyiwe nenguva .

Ngati kurudzirane nekudetserana kune avo vane vana vane ndxondo dzakavhurika, kuti vakwanisewo kuenda vanodzidzira zveu dhogodheya vauye vachivhurawo zvibhedhlera muntaraunda dzawo.

Zvibhehlera zvedu tinozvikurudzira kuti zviiswewo muntaraunda inogara vazhinji nekumaruzevha kuti vantu vasahamba mimango veihambire chibhehlera nekuti vamweni vanenge vasina mare yemufa.

Chibhedhlera munosisa kunge mune zvekushandisa zvakakwana zvekuti vese vanenge vanzi vagarire vachiona chiremba vakwanise kuata vakasununguka.

Muzvi bhedhlera medu muno fanirwa ku vakirwa zvakanaka nekuzoiswa zvi pambureki zvaka kura zvakanyorwa zvino onekera kuti antu aone kuti tasvika pachi bhedhlera.

Muzvibhedhlera ukapindemwo unosvikawo panguwa yekuemera ngekutorwa zvinode kutorwa usati waona dhokodheya tinoona vantu veikwanise kudetsereka ngekubvunzwe mibvunzo dzimweni dzinoita kuti arapike nyore.

Zvibhedhlera nezvinoita nezveutano munofanirwa kunge mune vashandi vakaringana kuitire kuti vandu pavanouya kuzohloyiwa vasamira kwenguva yakareba kuti vabetsereke.

Vantu vanosiso kuti vaendawo kuzvibhedhlera vakaona zvakanamirwawo kumadziro vatatiche vachizwisisa kuti zviini zvingangodaro kune denda ramuka rinoda kudzivirirwa.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwa kuti zvinge zvakahlamburuka. Zvinoite kuti veshe vanenge vauya nezviyaiyo vagare vakasununduka vasingasemeswi ngezviro zvavanenge veiona.

Mizvibhedhlera nemunoitwa zveutamo munowanikwa mune vantu vanenga veishandemwo asi vantu ava vane mhuri dzavo vanofanira kunge vakaKopfeka zvidxoko zvinodzivirira kuutachiwana kuti vasahubatira kana kupa vanu zviyaiyo utachiwana.

Vanamai naanababa vanosiso kuenda kuzvibhedhlera kunodetsereka kana vane matenda avanenge vanawo kuti vana dhogodheya vavahloye vawone kudetsereka.

Vehutano vanogara veiita misangano veida kuzosangana nevantu kuti vavabhiire kuti zvirwere zvinenge zvanyatsa kunetsa munharaunda mwavo ngezvipi uye zvingakurirwa sei.

Kunoitwa nezveutano kunokurudzirwa kuti vantu varambe veiyendeyo kunohloyiwa nguwa nenguwa zvirwere zvisati zvakura kuitira kuti muntu arambe akagwinya agowana kushandira nharaunda yake

Zvibhedhleya zvedu zvinofanire kuvakwa pakajeka panooneka uye zviiswe zvipambureki zvinooneka kuti muntu asarashika kana afunga kushanyira chibhedhleya chiri muntaraunda mwake.

Zvinokurudzirwa kuti madhokodheya paanobuda muzvibhedhlera mavo eiuya munharaunda eidzidzisa nezveutano, vanthu vayaiye veibvunzawo zvavasingazwisisi.

Vana chiremba vano kurudzirwa kunge vane zvidxoko zvinova dzivirira muzvirwere zvavanga sangana nazvo vari muzvibhehlera vei batsira varwere vanenge vauya nezviyaiyo zvavo.

Vehutano vanotombo hamba-hambavo, veitaura nezvedzidzo dzeutano nekudzidzisa vantu kuti vangazvibata sei kuti vavane kugwinya. Vantu vanokurudzirwa kuti vaterere zvinobhuiva nemadzogodheya.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune madhokodheya nevamukoti vanokwanisa kubuda veinde kubanze veinodzidzisa nezve utano munharaunda dzavanenge vari

Pasi rese pane zuwawo ratinoita kucherechedza madhokodheya navakoti nebasa ravo uronravanoita rekuchengetedza hutano nehupenyu hwemuntu munyika yawo.

Vantu vanokurudzirwawo kuyeka mazuwa anenge akatarwa ngezveutano pashi reshe kuti vamacherechedze vachitaridza kuva nerudo nekuzwisisa chirwere chinenge cheicherechedzwa zuwa iroro.

Nyika yeshe pashi reshe, ine mitemo nezvizato zvinobvumirwa, kuti kana zuwa tinenge ratarwa rekurangarira vanorwara nechirwere cheshuga, rocherechedzwa nepasi reshe.

Vanoona nezveutano vanombopota veimbozivisa vanhu kuti hwutano hwavo hwaka mira sei uye zvirwere zvirikuwanika mundaraunda nepashi reshe zvinga zvivirirwa sei.

Vanoita nezvebazi rezveutano vanokwanisa kushanda vane mitemo kana zvizato zvinotedzera. Kuitira kuti vave vanovirirana nehurumende yavo pakuita zviro zvavo.

Kubazi rezveutano munewo mitemo nezvizato zvino fanirwe kunge zveishandiswa nevano shandemwo kuti nyika yedu ive ichienderera mberi pasina chinoshayishika.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera kana mubazi rehutano. Vane nguva yavanomboite mihlangano veipanana chenjedzo nekuudzana mazano kuti tozviita sei mukurapa antu zviyaiyo.

Zvibhehleya zviri kuvakwa mundaraunda medu dzinosisa kuti vabereki nevandu vanogara mundaraunda vadetsere hurumende kuvandudza bazi reutano kuti mundu weshe aone kudetsereka.

Muzvi bhehlera medu munovanikwa mune mubhedha yekuti vaya vanenge vauya vane hutenda hakakurisa hunode kuramba huchi ongororwa nachiremba, vavane pokuzororera .Tino kurudzira kuti mubhedha ngadziwande muzvi bhedhera.

Kuti madhokodheya nevarwere vange vachiwadzana zvakanaka pachibhedhlera panofanirwa kunge pane zvekushandisa zvakawandundzika uye zvinoshanda nomazvo.

Zvibhedhlera zvinovakwa nehurumende, zvinofanirwe kuvandudzwa, zveipihwawo zvimichina yechizvino-zvino, uye nekupuhwa vanoshandemwo kuti vashande vakasununtuka, uye vashande vakakwana.

Muzvibhedhleya munowanikwa vantu vakadzidzire mishando dzavo. Kwavanonofunda vanofundiswawo kuti vangashandisa sei mishina kana zviro zvekushandisa zvavachazosangana nazvo muzvibhedhlera.

Tinokumbira zvibhedhlera zviwande muntaraunda uye pazvibhehlera pave nemitombo, nevashandi madhogodhera naana mukoti nezvinoshandiswapo zvakakwana.

Zvibhedhlera zvikuru zvisiri zvehurumende zvimweni zvakona zvakarongeka zvekuti unotosvika ukahloyiwa nachiremba wotopuwa mutombo umwomwo hakuna kwaunobuda kuoutenga.

Zvinofanirwa kuti kana mudziyo dzakawandudzika dzagadzirwe dzanasirwawo ntaraunda yedu ive inototengerawo zvibhedhlera zvayo nekuti zvimweni zvibhedhlera zvinoshaya unozvipa midziyo yechizvino zvino.

Muzvibhedhlera mwedu munovanikwa muchiita kuti munoshaikwa movha dzekutwara vantu panguva dzekumanikidzika. Tinokumbira hurumende ibatsire ngemovha dzekuti vantu vatwarwe pavanenge vapinda munjodzi.

Zvibhehlera mwedu mwatinoenda tinoona zvipambureki zvinotikhombidza kwatinofanirwa kuenda kana tine zviyaiyo zvedu, kana teida kunorapise vantani vedu kune kwavanonge vachikhombidzwa kuti ndikwo kwavanoenda toteera zvinenge zvareketwa ngechiphambureki.

Madhokodhera muzvibhedhlera kana mindau inoitwa nezveutano, anotombounganawo eiite mihlangano nevanhu eikurudzira vantu mukuimba, mukuita mitambo kuti vantu vazwisise ngezvechirwere chinenge chawanikwa.

Zvi bhedhlera zvedu zvemu nyika medu zvino fanirwe ku vandudzwa neku vakwawo zvakanaka kuitira kuti vano shandemo vashande vaka dakara vaka sununduka vane zvikwanisiro.

Zvibhedhlera zvikuru nezvibhedhlera zvidoko zvinovanika zvine dambudziko rekutama vashandi vakakwana. Hurumende inosiso kupa zvibhedhlera vachandi vemuzvipatara vakakwana kuti nyika ienderere mberi vantu vahloiwe nenguva.

Zvibhedhlera zvedu zvemunyika medu tinokurudzira kuti hurumende idetsere nevashandi vakakwana kuti kuti vaone kudetsereka nenguva apo pavanenge vaenda kunohloyiwa zviyaiyo.

Muzvibhedhlera medu munosiso kunge mune zviro zvikwanisiro zvinoite kuti muntu ari kurwara asashungurudzika ngekufunge kumhatso kwake unofanirwa kuva anodzivirirwa kuhumputu hwentunga.

Muzvibhehlera medu munowanika mune makamuri akasiyanasiyana anoshandiwa nevanhu vakadzidzira basa ravo vakasiyansiyanawo vanohloya varwere vanenge vauya kuzvibhehleya ikoko.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanofanirwa kuwedzerwa kuti vawande uye vanofanirwa kupuwawo zvipfeko zvokudzxoka vakavhara mhino dzavo kuitira kuti vasabatawo zvirwere zvinenge zvauya nevantu.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune movha dzakaemera kurumbisa vantu vanenge vapinda munjodzi kana vanenge vonzi vaende kuzvibhedhlera zvikuru zvinezvikwanisiro zvinoenderana neutenda hwavo.

Dhogodheya unoshandira basa rake, unonga akaenda kundofunda kuzvidzidzo zvepadera-dera ozouya achiziya zvinodikanwa panguva yacho iyoyo yaanenge ane murwere.

Madhokodheya akadzidzira nezvekuona zvezvirwere zvemukati memu viri memuntu vanodisa kugqoka zvi gogqo zvinova dzivirira kuti vasa bata bata hutachiona kana kupa murwere hutachiona.

Vantu vano rwara ngezvi yayiyo zviri mukati me muviri yavo vanokwanise kuenda kuzvi bhedhlera vono dhloyiwa neva dhloyi vaka fundire basa ravo vanokona veishandisa michina .

Pane vanoende kuzvikora zvepadera dera vofundira kubhewura muviri wemundu veyiona zviri mukati veyinasirisa veyimuvhara mundu otohamba otopona hupenyu hwoyenderere mberi.

Zvinoshungurudza kuona hama yako kana yabatwa nezvirwere zvemukati memiviri zvakafanana kuti muntu unozwe maphapu kana itsvo zvinoshungurudza asi mazuva ano kwava nezvibhehlera zvinorapa zvirwere izvona.

Madhokodheya anoita zvezve zvirwere Zvemukati memuviri avashandi vari Vegapi vanoshanda vakawanda veidetserana kuti muntu awane kupona ndivo vanenge varipo veishandisa michina yechizvino zvino.

Vanoona nezvehutano nezve zvirwere zvemukati memuviri vemunhu vanobudaqo kibanze kwezvibhedhlera veiuzza vantu nezverwere izvozvo kuti zvingadziwirirwa sei.

Kana muntu echinge eirapwa zvirwere zvemukati mwemuviri harapwi nadhogodheya umwe. Munokwanise kutonge mune madhogodheya mashanu anenge eibetserana nekupanana zviro.

Vantu vanokurudzirwa kutaridza rudo kune avo vanenge vane zvirwere zvavanenge veifunga kuti havachakwanisi kurarama ndizvo. Tinokurudzira kuti vantu vaende kuzvibhedhlera kunohoiwa veinoonavo vanenge veirwara.

Muntu anenge arwara nechirwere chemumati mwenyama chisingaonekwi ngemadziso unosise kuenda kohloiwa ngazi yake tsvina kanamvura dzemumwiri kuti kuwanikwe chochocho cheirwere hwake.

Vezvehutano muzvibhedhlera vanokwanisawo kuongorora Vachitora mifodho yemukati memumwiri memuntu vobudisa vozoona kuti zvinyi zviri kuitika mumwiri memuntu.

Kune michina dzinowanikwa muzvibhedhlera, dzimweni michina dzinoshandiswe kuti dziongorore zvemukati mwemuviri wemunhu, kuti paonekwe kuti mukhuhlani waanawo ungadetsereka sei kuti iye munhu awane kupona.

Mikhuhlane yemukati memuiri inosiso ku ongororwa ngemuchina dzakavandudzika dzinenge dzichiyenderana nenguva. Vantu vano ongororwa ngazi, tsvina kana mvura dzinobuda mumuiri dzawo kuti vaonekwe kuti munezvirwere zvipi.

Mubazi rezvehutano, munowanikwawo munebandiko rekuita, rinowongorora muviri wemunhu, vachishandisa michina yechizvino zvino, veyide kuwona kuti zvakamira sei mukati memuviri memuntu.

Muzvibhedhlera mune chikamuwo chinoona nezve kuongororwa kwengazi yemumuviri memuntu kana achinge auya kuzohloiwa nachiremba vakaona zvakasisira kutora ngazi yake.

Vemuzvibhedhleya vechikamu chekuongorora ngazi, mvura dzinobva mumuviri kana tsvina yemuntu vanodawo michina dzakanaka dzinenge dzeienderana nenguwa.

Kune bazi rinoita nezvekuongorora ngazi , tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri mevanhu dzinoshandisawo michina yechizvino zvino nemadhokodhera akashandira basa rawo .

Vanoita nezveutano vana dhokodheya vanokwanisa kuhloya zvemukati memuviri mwemuntu vacitora mafondo kuti vazoningira kuti chiini chiri kuitika mukati memuviri memuntu vachipana ruzivo.

Vana vadodori nevanorwara pfungwa vanofanira kugara vakashanyira zvibhedhlera kuti vahloiwe veipiwa mitombo inoenderana navo hurumende yeibetserawo nechikafu.

Vantu vanorware soro vanogadzirirwawo zvibhedhlera zvavo. Izvo zvavanoenda kunohloyiwa nanachiremba veivapa mitombo nemajekiseni anoite kuti vadzikame vawane kushaya simba rekuva vantu vanode kuchayana nevamweni.

Muntu weshe wakakosha kunyazi nyangwe weirwara pfungwa hurumente yakaisawo chikamu chemari yokuti chidetsere avo vanenge veide kuhloiwa kana ndxondo dzavo dzisingaiti zvakanaka.

Mu nguva yakaita besha mupengo ndimo mataka tanga kuzivawo kuti kune zvimbinyo zvino shandiswa ne muntu weshe kuti asa batira dzihwa iri taiziva kuti zvi mbonyo izvi zvino wanikwa mu zvibhedhlera zviri zve madhokodheya chete.

Mubazi rezveutano mune bazi rinoona nezvekuchengetwa vanenge vakashate soro nevana vadodori kuti vawane kudetsereka muntaraunda dzavanogara.

Kuzvibhedhlera madhokodheya anosiyana, ndokusiyana kunoitawo mudziyo dzavanoshandisa, pakuhloya vanthu vanenge vauya kuzodetserwa nematenda avanenge vaanawo.

Muzvipatara munezvihlayo zvingashandiswa nemurwere kuti avatepo, dhogodheya aone kumuhloya. Zvinofanira kunge zveishanda nemazvo kuitira kuti basa riende mbei mune zvakanaka.

Zvimweni zvinoshandiswa nemadhogodheya muzvibhedhlera zvinovabetsera kurerutsa mushando yavanonge vanayo huye zvinorerutsawo marwadzo pamunthu unonga auya nechiyayiyo chake.

Muzvibhedhlera munowanikwa mine zvekushandisa zvakasiyanasiyana zvinodetsera basa ra dhokodheya nemakoti kuti rireruke pakubatsira muntu ane chiyayiyo chake chaanenge auya nacho.

Ukapinda muzvibhedhlera unowana mune midziyo dzakasiyana siyana. Midziyo idzi mune zvimwe zvibhedhlera kunenge kusitorina zvekuti munhu akaenda ane chiyaiyo chinode kuhloyiwa nedzimwe midziyo anotaurirwa kunzi ngaaende kune imwe nzvimbo.

Muzvibhedhlera medu tinowana mune midziyo inoshandiswa naanachiremba midziyo idzi dzinofanirwa kuvandudzwa nekufambirana nenguva kuti basa rireruke kune madhokodheya.

Kune zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nanachiremba. Vanachiremba vanosiso kupuwa zviro zvakakwana kuti vaiye mushando wavo veidetsera vantu vane zviyaiyo kuti vantu vawane kupona.

Tinosangana nezviro zvakasiyana-siyana mukati mekurarama kana taenda kuzvibhedhleya tinonnoshandisirwa maturuzi aksiyana-siyana kuti zviyayiyo zvedu zvione kuhloiwa zviwane kudetserwa.

Zvibhedhlera mune zvinoshandiswa nana chiremba nana mukoti zvakasiyana siyana zvinorerutsa basa ravo zvinokurudzirwa kuti zviwanikwe neuwandu hwazvo muzvibhedhlera mwo.

Zvibhedhlera munowanikwawo michina inoshandiswa ingava michina yekuwatye mbahla dzinenge dzashandiswa nevarwere kana michina yekuongorora ngazi zveshe izvozvo zvinodiwa muzvibhedhlera.

Muzvibhehlera munowanikwa mune zvishandiso zvinoshandisa madhokodheya pamabasa awo. Zvishandiso izvi kana zvisipo basa rinorema kuti dhokodheya ariite ahloye murwere.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune midziyo nemishina yekushandisa yakasiyanasiyana inodetsera kuti muntu ahloyiwe nenguwa aonekwe chiyayiyo chake awane kupiwa mitombo ingamudetsera.

Muzvibhedhlera medu tinosangana nemadhokodhera eishandisa majikiseni majikiseni aya aane zvitsono zvakasiyana siyana zvinodetsera kuti mishonga ipinde mutsinga dzevantu.

Zvibhedhlera zvinovanika zvine michina inoshandisa zvechizvino-zvino. Zvibhedhlera zvinokurudzirwa vandudzavo mishando yazvo zveishandisa mishina sezvinodiva nehurumende yavo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune majekiseni anoshandiswa nanachiremba. Vana chiremba vanofanirwa kuva nezviro zvawo zvakakwana zvavanoshandisa kuitira kuti basa rawo rireruke.

Hurumende yedu inosiso kutenga michina dzekushandisa muzvibhedhlera uye nekuona kuti dzirimo dzacho dzichiri kushanda here kuti vanhu vakwanise kuhloiwa zvakanaka.

Muntu akaenda kuzvibhedhlera zvinoshanda nemazino anowana kune zvinoshandiswa nachiremba kuti zino rake ribviswe munezvakanaka awane kupona.

Kune michina dzinokwanisa kuhloya ropa remuntu kana aenda ane chirwe.. chiyaiyo chaanenge azwa, ohloyiwa nemichina idzodzo zvoona kuti dhokotera abetsere munhu ngekukasika.

Zvakawanda zvinoshandiswa madhokodheya mubasa rake zvinowanikwa muzvibhedhlera. Zvibhedhlera zvedu zvinofana kunge zvakavandudzwa kuti dhokodheya ashande akasununguka pakuhloya varwere vake.

Tinobonga kushingairira kuri kuita basi reutano kuunza zviro zvinohloya vantu muzvibhedhlera uye nokupa madhokodheya kuti ava anoshanda achishandisa mishina iyoyo zvichirerukira basa rawo.

Handi zvirwere zveshe zvino poneswa nge mapilisi zvimwe zvirwere zvinenge zveitoda ku bairwa ma jekiseni kuti muntu awane kupona ngekuti mimwe mishonga inode kuiswe mutsinga kuti iende muropa memuntu.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvinoita kuti basa ramukoti nadhokodheya rireruke uye vakwanise kupa mureere wavanenge vachihloya zviro zvechokwadi zvisina kufungidzira.

Vana veikura vanoenda kuzvibhedhlera vosvika votanga kunzi vakwanise kushandisawo chikero chekuvayera kuti vanorema zvakadini kuitira kuti vaonekwe kana veida kupuwe zvikafu nehurumende.

Zvibhedhlera munowanikwa mune zvintu zvakawanda zvinoshandiswamo zvinosanganisira mishina yekuhloya kuti muntu wakamira sei ngazi dzake kana kuti muntu wakamira sei tsvina yake.

Muzvibhedhlera munowanikwavo mune michina inodetseredza basa remuzvibhedhlera kuti rihambe zvakanaka uye vanohloyiwa vasaregerwa kuhloyiwa ngenguva ngekutama zviro zvekushandisa.

Muntu akakuwara boko kana akakuwara ruoko mazuvano kwawane chizvino zvino chaanongoiswa kuti awane kudetsereka pakuhamba kana kwekushandisa boko rake .Haachaiswi mazibhandeji ekupomba.

Madhokodheya anokwanisa kushandisa midziyo yekuti aongorore ngazi irimukati memuviri memuntu zvimupa kuti iye akwanise kureruka pakuzopa mutombo unoenderana nechiyayiyo chake.

Muzvibhedhlera munofanirwa kuva nemidziyo dzekushandisa dzakaringana dzinoenderana nenguva kuitira kuti vanenge vaenda kunohloyiwa vahloyiwe zvemene zvisina kufungira .

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zviro zvakasiyana-siyana zvavanokwanisa kushandisa kuhloya muntu anenga ane mukuhlani wake. Otoenda kumba akuziya kuti chiini chinomunesa.

China inoongkrora vantu vanenga vauya kuzohloiwa kuchibhedhlera inoite kuti zvirwere zvikasire kuoneka uye zvikasire kurapiwa ndichiremba anenge ahloya muntu.

Muzvibhedhlera medu tinokurudzira kuti zvekishandisemwo kana zvisingachashandisiki zvibudiswe pabanze zvitengwe zvimweni kuitira kuti vanthu vakwanise kuhloyiwa nguwa iirpo vapetuke kanyi.

Kune hungwanda-ngwanda hwemichina hwakawanda hwunoshanda muzvibhedhlera. Mumwe muntu ungadaro asingasakwanisi kufema ega kana kureketa, unenge eiisirwa muchina unozokhombidza kuti uchirikufema ere kana kuti watamika.

Muzvibhedhlera ukapinemwo veide kunobviswe madzino unogariswa pazvihlayo zvinoenderana neutenda hwako. Muzvibhedhlera munoshandiswa zviro zvakasiyana-yana zvinoshanda namadhogodheya.

Tinoona muzvibhehlera vantu veishandisirwe naiti dzakasiyana siyana. Madhokodheya akazivira basa ravo vanokwanisa kuziva kuti naiti inopindirana nemutombo kana nezera remuntu ndeiri.

Kune zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuhloya vanthu muzvibhedhlera zvinofanire kunge zvirimwo zvakakwana uye zveishanda nemao kuitira kuti basa riendere mberi.

Muzvibhehlera munofanira kunge mune zvekushandisa zvakakwana zvinoite kuti basa ramukoti nadhokodheya rienderere mberi .Pasina zvishaisho zvinomushaishira kuti atadze kuhloya vantu zvakanaka.

Muzvibhedhlera zvedu mune dambudziko rekutama zviro zvekushandisa zvinopa dambudziko rekuti vantu vanoenda kundohloiwa votama chiro nekuti madhokodheya anoti zvekushandisa apana.

Zvibhedhlera zveshe zvingaa zvehurumende kana zvakazvimirira zvega, zvinofanirwa kuvandudzwa zvichipiwa michina yechizvino zvino kuitira basa rireruke. Uye vanohloiwa vahloiwe nemazvo.

Mitombo yechizvino-zvino inouya iri munhano dzakasiyana -siyana . Kune nhano dzinouya dziri mumapilisi ekuti unomwa wozomwire mvura. Mapilisi aya ane mhandowo dzakasiyana -siyana uye anofanirwa kupuwa nadhokodheya.

Mitombo yedu imwe yatoshandisa , mitombo inobva kumphuka .Aisi yese mitombo inoshandiswa inobva kumumbiti .Vantu vanosisa kushandisa mitombo zvaka zvavanenge vareketerwa ndichiremba .

Mitombo yechiyungu imweni inoiswa muzvibhodhlera yakaite mvura mvura munthu unotora chipimo chaanenge akarairwa nadhokodheya kuti ateedzere otomwa otopona.

Mitombo inoshandiswa kuiswa mumadziso evantu vanorwara mitombo yechizvino zvino inokurudzirwa kushandiswa ngenguwa yaunenge wakatsanangurirwa ndidhokodheya kana mukoti.

Mitombo dzatinosangana nadzo dzechiyungu dzechizvino zvino dzakasiyana siyana uye dzinofanirwa kumwiwa ngemuntu wabvumirwe kuti adzishandise atanga ahloyiwa nemadhokodheya nanamukoti.

Tine mitombo yechiyungu inoiswa muzvibhodhlera yekuti muntu unozore semafuta achiite kuti ganda rake rinasiriswe uye risava nezvimwe zvibi zvinenge zviripo.

Tinotenda munguva yedutumupengo khovhidhi nainitini hurumende yakakwanisawo kupa vantu pachena vharamiromo nemiro ,kuti vantu vawane kupona, munguva yedenda iroro.

Mazuva anaya muzvibhedhlera mavandudzwa zvekuti muntu haangasviki ane chiyaiyo akatadza kubetsereka. Pane vanoguma vasingaryi vanopuva machubhu ekuti vabairwe muviri votogwinya.

Mitombo yechizvino zvino inochengeterwa pakasiyana siyana. Imweni inosisirwo kuchengeterwa munotonhorera kuti igare yakatondora. Haizwanani ngekupisha. Ikapisha zvinoreva kuti inenge isingachashandi.

Tinotenda hurumende yedu inombodetsera pakupa vanhu mitombo yechizvino-zvino pachena, uye kuvana vanenge vane mazera ari pasi pemashanu vanonzi vahloiwe mahala.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa zvakasiyana siyana. Imwe inoita wokupfapfaidzirwa pamaronda, imwe inoita wokudzorwa, imwe inoita wokumwa, amwe anouya ari maphilizi. Mitombo idzi dzinongoshanda kana madhokodheya akutaurira kuti unomwa sei.

Vandu vakawanda vanokwanisa kuhwa madziso asi mitombo dzechiyungu dzaka nakiriswa vandu ivavo kuti vakwanise ku dhloyiwa nachiremba wama dziso vapuwe mitombo dzino kwanisirwa kudonhedzerwa muma dziso awo.

Zvi bhodhlera zve mitombo zvinouya mu nhando dzaka siyana siyana asi mitombo yechiyungu ine chipimo chauno fanirwa kunwa uye nenguva yauno fanirwa kunwa munhu ngaashandise mitombo idzi ane ruzivo.

Madziso idenda rinobata muntu weshe, unga vamunhani kana uri madziso anofanire kuchengetedzwa, mitimbo iriyo inodonhedzerwe mumadziso otopona.

Mitombo dzechirungu dzinouya dzirimumhando yemapiritsi anokwanisa kumwiwa kana mangwanani, masikati nemadekoni. Muntu unokurudzirwa kumwa mapiritsi iwawo sekutaurirwa kwaanege aitwa na dhokodheya kana mukoti.

Mitombo yechizvino zvino, inoshongedzwa zwaka itonaka ngekuti inofaniro kugarawo pakanaka pekuti izvokwanise kushanda zvainofanire kushanda kunemuntu anenge ahloyiwa nadhokodheya.

Vantu vakawanda vanorwara nechirwere chekuita ropa shoma, vamweni vanototya kundopuwa ropa reumweni asi mutombo wechizvino-zvino wekuti muntu unodetsereka ngemapirizi kuwedzera ngazi yake.

Mitombo dzechiyungu dzimweni dzinonasirirwa kuti dzigare munotonhorera hadzifaniri kuti dzizwe mudziirwa saka dzinofanira kuiswa munotonhorera.

Kune mitombo dzino zorerwa pano batana mabhonzo kana kuzorerwa pane chironda mitombo dzechi zvino zvino dzaka nasirwa ne unyanzvi zvichiri kuita kuti vantu veshe vapone nyore.

Mitombo yechizvino zvino yakagadzirwa kubva mumbiti dzatinoona mumashango asi yakavandudzwa nanamazvikokota kuti iwane kudetsera vantu apo pavanenge vane zviyayiyo.

Zvibhedhlera zvinoshandisawo mitombo dzechiyungu kupa varwere vanenge vauya kuzohloyiwa zviyaiyo zvavo. Vantu vanokurudzirwa kushandise mishonga sema taurirwo avanenge vaitwa nadhokodheya.

Vantu vanozwa zviyaiyo zvakafanana nesoro kana kuzwe makumbo kana kurwadziwa muviri dzavo vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana kunotengeswe mitombo, vopiwa mitombo dzekunyaradza marwadzo.

Mitombo yechizvino zvino Mitombo inoshandiswa kuzvibhedhlera uye inoshanda ichizopa vamwe vanhu zvitenda kana vantu vashandisa zvisizvo zvavanenge vabhuirwa kuchibhedhlera.

Mitombo yechiyungu yakanasirirwa kuti muntu aishandise ndokuti muntu aenda kunohloiwa nadhokodheya ,achimuudza mashandisirwo anoitwa mitombo yacho ,uye kuti ingagara pakadini, kuti iwane kuzoshanda .

Mitombo yechizvino zvino ine zvizato zvainopuwa kuti zvingachengetwa sei inofaNirwa kugara Pasingasviki zuwa kana mvura kuitira kuti ishande nemazvo.

Tinopiwe mitombo kana taenda kuzvibhedhlera zvikuru kana zvidiki namadhogodheya kana vanachire vana mukoti vanenge vatihloya vachitibhuira kuti tingamamwa sei uye tozomaregedza zvadini.

Mitombo yechizvino zvino yakasiyana siyana imweni inouya iri mumbando yekudzorera paganda kana pane chakashaisha paganda remundu otopona Ganda ronaka .

Mutombo yechizvino-zvino inowanikwa iri mumazina akasiyana-siyana. Vantu vanosiso kuwerenga vasati vashandisa mitombo dzavanenge vapiwa kudzimba dzemitombo.

Mitombo yechizvino-zvino inovanokwa ichiiswa muzvibhodhlera zvine mumbonyo vakagwinya, uye dzinomwiva ndokunge vapihwa chipimo nadhogodheya, uye kuti nguva yacho yekumwa yakareba sei.

Mitombo yechiyungu inowanikwa iri mumbando dzasiyana siyana, kune mbando yemitombo yekuita wokumwa mukanwa mako weipima ngechipimo chinenge chirimwo, zvinenge zvakareketwa ndidhokodheya.

Mitombo yechiyungu inosiso kutorwa zvatinenge yarairwa ndichiremba vanenge vakuhloya kana mukoti vakubhuyira kuti inotorwa sei kwemazuwa mangwanani.

Madhokodheya akafundira basa rawo Anoziva mitombo dzekupa nekuti mitombo dzakasiyana siyana azomuoa mitombo eimuudza zviga zvekuti anoshandisa sei.

Pane vanokwanise kurwara nehutenda hwekuti avachakwanisi kurya kana kumwa mvura vantuwo vanopuwa zvigumbure zvine mitombo zvekuwedzere simba mukati memuviri mavo dzimweni dzenguwa votokasira kupona.

Mapilisi anoiswa munyika kuti abetsere vantu ,vamweni vantu vanotora mapilisi votanga kumwa akawanda kuita zvinodhaka tinokurudzira vantu kuti vaende kuzvibhedhlera vanohloyiwa vapuwe mapilisi ndichiremba.

Pane maphilizi anopuwa vantu vanenge vaenda kuzvibhedhlera vane zviyaiyo. Maphilizi aya anokwanisa kunga ari ekunyaadza marwadzo. Madhogodheya anosununguka kupa vantu vanenge vauya kwavari.

Mitombo yechizvino-zvino inouya yakasiyana. Pane mitombo inopfapfaidzwa kana mukanwa, zino rinokwanisa kunyarara. Kana kupfapfaidzwa panenge peirwadza pangava panobatana mabhonzo, potonyarara, muntu otopona.

Mitombo yechizvinozvino inodetseredza munhu apo panenge ova nezviyayiyo zvinomunesa dzimweni dzemukuwo unokwanisa kutotenga mitombo inonyaradza marwadzo kana musoro wotema.

Mitombo yechizvino zvino yawandisa zvokuti ukasaenda kuzvibhedhlera ukada kungoteedzera vantu vano ngotengesa unokwanisa kutengeserwa usiwo weifunga kuti ndiwo wawaka mbomwa.

Mitombo yechiyungu yakanasirwa nemhando yepamusoro yakanasirwa ngevantu vakadzidziswe basa ravo inofanirwe kuchengetwa pakanaka uye kuti muntu aimwe zvaabhirirwa ndidhokodheya.

Maphirizi anouya ari mumhando dzakasiyana-siyana . Maphirizi anomwiwawo zvakasiyana-siyana. Madhogodheya anofanirwe kutsanangurire muntu kuti onwa sei maphiritsi eanenge amupa.

Tino kurudzirwa kuenda kunana chiremba to hloyiwa kuti zvi zvingava zviri kuti konzeresa zvirwere zvimwe zvati nazvo vamwe vanohwa ku vaviwa kana vamwe vano buda makwati asi kune mishonga inoite kuti zvipere yauno zopuhwa ku zvibhedhlera.

Mapiritsi echizvino-zvino anogadzarwa kuntaraunda dzakasiyana-siyana uye anenge akasiyana-siyana, pane vanemuxuba wekunotenga kunezvakachipa vouya veitengesa muntaraunda, hazvikurudzirwi kungotenga mapiritsi anenge achitengeswa nemuntu njee.

Mitombo yedu yeibva kwainonasirwa inouya iri muzvigumbure zvakakura maningi avo vane zvitoro zvinotengesa mitombo vane basa rekuzoisa muzvigumbura zvidoko tinokurudzira vantu vachengetedze mitombo panzvimbo dzakanaka.

Vantu vanokurudzirwa kuti vane zviyaiyo vasangotenga mitombo peshe peshe vatange vandoongororwa nemadhokodheya vonyorerwa vonotenge mitombo kuzvitoro zvemitombo.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa nevantu inoshandiswa zvakasiyana-siyana, tinokurudzira kuti muntu asati atora mitombo iyoyo ngaatange andohloyiwa nadhogodheya kana mukoti.

Kune kuno hloyiwa vantu vanenge veirwara ngepfungwa. Zvino kurudzirwa kuti musagara nemurwere wenyu asina kuhloyiwa nekuti kune maphilizi nemanjekisheni anoite kuti amu dzikamise pfungwa.

Zvibhedhlera zvedu hazvifanirwi kunge zviri kure nevanu vemuntaraunda uye kana zvibhedhlera zvavakwe ngazviiswe zviphambureki zvakanyorwa ngechirudzi chakajairika muntaraunda umwomwo.

Mwana weshe anezera rinenge radongonodzwa nehurumende kuti rinoda kudzivirira chirwere unokurudzirwa kuti aende kunodonhedzerwa pamukuwo unenge wakatarwa kuti aone kupona asava neutano usina kururama.

Tinokurudzira vabereki kuti vaende nevana vavo nguva nenguva kunondoyiwa kuzvibhedhleya kuitira kuti vana vakure neutano vakagwinya vechizokwanisa kushandisa mburi dzavo munyika.

Vantu vanoita ngezveutano vanombosvikawo panguwa yavanoungana veiita kuti ndxondo dzawo dzifaranuke vachiita zvimitambo dzakasiyana siyana.

Pane hukama hwakanakisa pakati pebazi rezvehutano nerebazi rinoita nezvevana. Zvinokurudzirwa kuti vana varambe vachiende kuzvibhedhlera. ,uye zvinokurudzirwavo kuti vana mukoti varambe veienda muzvikoro.

Nyika dzaeshe dziri kubudirira mukushandira vana vadodori kana veiende kuzvikora .Kunoonekwa maphurisa kana masoja eidetsera mumigwagwa kuti vana vadarike zvakanaka.

Vabereki vanosiso kuchengetedza vana vavo kubva munjodzi dzakasiyana siyana, vamweni vana vanowanikwa vakatsva ngokuti vabereki vanenge vacasiya vachitambira pamvura inenge yeivira kunyazi zvakadaroko muzvibhedhlera mwana unokwanisa kudetsereka otopona.

Vantu vanofanirwe kurya zviro zvine utano kuitira kuti vave vanokura vakagwinya uye vasina zviyaiyo zvinovanesa mumwiri mavo .

Tinokurudzira vesey vanenge vakabara vana vavo varambe vechienda nevana vavo kunohloyiwa ngekupimwa kuti varikukura zvichienderana nezera ravo here kuitira kuti vapuhwe zvinoita kuti vave neutano.

Wese anenge ane mwana ane makore mashanu kudzika, anofanirwa kupuwa ruzivo rwekuti anende anopimisa mwana kuti aonekwe kuti huremu hwake huri kuenderana nezera rake here.

Zviyayiyo zvinozwa vana vadodori nezviyayiyo zvemukati memuviri zvinotambudza vantu zvekuti vanofanirwa kuramba vakahloyiwa kuitira kuti chirwere chibatwe chisati chakura.

Zvinonzi kudzvanyirira mwana kupa umweni mwana kuti arere umweni mwana, vana vanosisa kuva nevabereki vavo vanovachengetedza veivaendesa kuchibhedhleya kunohloyiwa kuti vakure vakagwinya.

Zvirwere zvino bata vana vadodori zvaka wanda maningi zvekuti zvino fanirwe ku dzivirirwa nguva ichipo hurumende yaka zviona riri danho rakanaka rekuti vana ava va hloyiwe pachena.

Vana vadodori havafanirwi kutamba kune njodzi. Vanofanirwa kunge vane vabereki vachivaona zvavanenge veiita. Zvinokurudzirwa kuti vana varambe veiinde kuzvibhedhlera kunohloyiwa.

Vanofundire mabasa ezveutano vanowanikwa vachiita mabasa akasiyana siyana. Vamweni vanofundira basa rekubaya vantu majekiseni kuti vawane kupora vamweni vanotutsire ropa mumuiri wemuntu.

Vanoshanda muzvibhehlera vane mabasa akasiyana siyana. Vanodetsera kuti utano hwemunhu hunge huri pandau anenge aenda kuhloiwa. Tinotenda hurumende nezvirongwa zvinoendesa utano hwemunhu mberi.

Mu zvibhedhlera muno wanikwawo dhokodheya anoshanda nezveku gurika kunenge kwaita vantu mitezo yavo eito vahloya achishandisa ruzivo rwaaka wana paano fundira basa rake.

Mazuva anaya zvanaka munyika mava nemichina inohloya muntu unendani eiratidza zviri mukati mendani nemwana kuti mwanai, uye vakagara zvakanaka ari kukura zvakadini.

Anoshanda muzvidhi bhedhlera vane zvinzvimbo zvakasiyana siyana uye vanenga vakafundira wo mabasa akasiyana siyana pane vamwe vanoshanda kuhloya zvirwere zvemukati momuviri vamweni veishande kuhloya zvirwere zvemumuromo.

Kuzvibhedhlera kune nguwawo yeavo vanenge vakafundira zvekushanda nevantu vakaremara vanovaunganidza vachivaita kuti vasarasa tariro vachiona vakawanda kuti vari kurarama neurema.

Muzvibhedhlera vanhu vanowanikwa vachishanda nevantu vanenge vakuwara mamirenje avo vanenge vari vantu vakanodzidzawo nezvekuona zvemabhonzo evanhu vane ruzivo rwakawanda.

Muzvibhedhlera munowanikwa vashandi vakasiyana siyana vanenge vakafundira mishando dzavo dzavanenge vakanofunda kuzvikoro zvepadera dera veidetsera vanenge vauya nezviyaiyo.

Madhokodheya nekuwanda kwawo nekuwanda kwawo nekusiyana kwawo mishando dzawo anombokurukurirana eitaurirarana nezvemurwere wavanenge vasangana navo kuti vangamubatsire sei pakumuhloya kwavangada kumuita.

Mu zvibhedhlera muno wanikwa mune mabasa aka siyana siyana vana chiremba vanono fundira mabasa avo zvichi enderana nokuti unode kurapa vana vadodori ere kana vasharuka unode kuita chiremba we madziso chiremba we nze kana we makumbo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune vantu vanoite mishando yakasiyana siyana, mabasa emadhokodheya anosiyana, vamweni vanofundira kuva dhokodheya wenzeve, wemadziso, wemabhonzo kana wemakumbo.

Kune mishando kuzvibhedhlera inoita kuti muntu aongororwe nezveganda rake kuti rakaema sei vashandi ava vatori vashandiwo vakadzidizira basa rawo pazvikoro zvepadera dera

Vanoshanda mubazi rezveutano vanezuwa ravanozvicherechedza vachiungana veidakara ngemishando yavanenge veiita veipanana mazano kuti basa ravo rienderere mberi.

Zvipambureki zvinotaridza kuti apa pane chitoro chemitombo zvinofanirwa kunyorwa nemunyorwa unooneka uye nemutauro wakajairika mundau mwakona imwomwo.

Munotengeswe mutombo munofanirwa kunge mune chekuzoti vanotengesa mutombo vanyore kuti takatengesera ngana anaane mutombo muzuva rakati. Kuitera ramangwana kana pavanikwa dambudziko.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti zvibeurwe nguwa yeshe, zvisavhara ngekuti vamweni vanorwara uri pakati peusiku vototama mitombo.

Tinotenda zvibhe..zvitoro zvinoshandise mishonga zvowanikwa peshe peshe asi tinodawo kuti dai zvakwanisa kuwanikwa muntaraunda dzekumaruzevha kuti vantu vasahamba mumango wakareba.

Movha dzinohamba ngemitombo dzinosiso kuva movha dzakaningirika, dzakavhara zvokuti mitombo dzedu dzinosvika dzakanaka, uye zvitoro zvinotengese mitombo ngazvive zvakahlamburuka.

Kunogadzirwe mitombo dzeizouyiswa munyika mwedu dzinouyiswa dzeizoiswa muzvitoro kana muzvibhedhlera kuti vanthu vawane kudetsereka mitombo dzedu idzi dzinofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisirwa kushandwa nevantu vakafundirawo zvemitombo kuitira kuti vawane kudetsera avo vanenge vauya kuzotsvaka rudetsero kwavari.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechizvino zvino inofanirwa kunge inemuntu wakafundirawo basa rekutii unohloyasei varwere nekuzo vatsanangurira kuti mitombo inoshanda sei .

Vanoona nezveutano vakadetseredza kuti mitombo dzechiyungu dziwanikwe peshe -peshe, ngekuvhura, zvitoro zvinotengese mitombo veiisa vantu vane ruzivo nezvekutaurira vanouya kuzodetserwa kuti dzinofambiswa sei.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo ngazvibeurwe kunyazwi ngepakati peusiku kuti vanhu vasatame mitombo kana vararirwa ari madekoni vanhu vaata.

Vanoita nezveutano vanokurudzira vandu kuti vandotenga mitombo kuzvitoro zvemutombo kana kunoonaa dhokodheya akadzidziswe basa rake kuti avanyorere nezvemitombo dzavanofanire kutora.

Munotengeswa mitombo minowanikwawo mune chivhiti vhiti chinoona zvinenge zveiona zvinenge zveiitikemwo nechivhiti vhiti chinoona kuti mitombo iri kupuwa anani uye zvirikufambiswa sei.

Vantu vanoenda kuno fundira nezve utano vamweni vanofundira nezve kupa mitombo vo petuka voto vaka mizvitoro zvino tengese mitombo veipawo vantu vanenge vane zvi yayiyo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu ngazvivewo zvinobeurwa mumazuva eshe nenguva dzeshe kuti vantu vakwanise kuhanira apo pavanenge vaida kudetserwa.

Vanoshanda munotengeswe mitombo vantuwo vakatofunda basa rakafanana nere madhokodheya vanotokwanisa kukuudza kuti mutombo uyu unonoshanda sei uye unoshandiswa mazuva manganai.

Tinoti zvitoro zvino tengeswe mitombo ngazviwewo zvine pakanaka padzinoiswa mitombo pasinga sviki zuva kana kusvika mvura kuitira kuti vanenge vatenga mutombo vanoi shandisa ichiri kushanda zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana siyana tinokurudzira vantu kuende kotenge mitombo muzvitoro zvakabvumirwa ngehurumende kuti zvishande.

Tiri kukurudzira kuti zvitoro zvinotengese mitombo zviisweo mudhuze ngenthraunda inogara veruzhinji kuitira kuti vanthu vaone kudetsereka pakunotenga mitombo padhuze pasindepo.

Tinokurudzira kuti weshe unenga arwara akaenda kuzvibhehlera akatame mitombo ngaende anozvitengera kuzvitoro zvinotengese mitombo zvirimundaraunda mwake.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune mhatso yekuchengetera mutombo asi muzvibhedhlera zvakawanda mitombo irikutamika ngekuti inodhura.

Vezveutano vanombokurudzirwawo kubuda nehuwandu hwavo, veyikurudzirawo vantu vemunharaunda, kuti pave neruzivo nekupanana chenjedzo pane zvirwere zvinenge zvabuda mundaraunda.

Kubuda kunomboita madhokodheya nezveutano vachienda kune vantu kunovadetsera nekuvahloyera vari muntaraunda dzavo kunotaridza kubudirira kwenyika ngekubatikira vantu kuti vakwanise kupona pasina muduso.

Munharaunda dzedu tinoona masangano akasiyana -siyana achiuya achititaurira ngezvekushandisa mvura yakachena uye ngekushambidzika kwemaoko kana tabva kuzvimbuzi kana tisati tarya chikafu.

Vantu vanofanirwe kutsigira zvitongwa zvinenge zvaitwa nevezbibhedhlera neveutano zvekuzivisa vanhu nechirwere chinenge chawanika muntaraunda, izvi zvinodetsera kuti chirwere chikasire kukurirwa.

Vanthu vanokurudzirwa kuti vakadeedzerwe mihlangano ine chekuita nezveutano vaende vandopurutana zvinenge zveireketwako kuitira kuti ntharaunda isabatwa nezvirwere nguwa dzeshe.

Vanhu vanokurudzirwa kuva neruzivo runoita nezveutano hwavo, vanokurudzirwa kuti panenge pakaungana vaendewo kunoyaiya panenge pachitaurwa nezveutano kuti ramangwana rawo rijeke.

Vantu pavanoenda kunoshambadzira nezvedenda kana nezvehutano, ngavave vantu vaka hlamburuka veitaura mutauro unozwika ngevantu vemuntaraunda.

Vantu vanokurudzirwa kubuda neuwandu hwawo veienda veindokurukura ngekutaura ngezvechirwere chinenga chabata ntaraunda veiudzana kuti chingadzivirirwa sei nekuchipedza sei.

Vantu vanosise kudzidziswa ngezvechirwere chemarariya chinokonzereswa ngenhunga. Vanosise kupuwa zviro dandemutande rinovavharidzira kuti vasarumwa vakaata.

Zvinoita nezveutano hwemuviri wemunhu kadzi zvinokurudzirwa kuti azvifundiswe achibva pamazera echidiki kusvika pamazera echikuru hazvinei kuti muntu akura sei anofanirwa kuramba achirangaridzwa zvinowanikwa pantengo dzake nemuviri wake.

Tinokurudzirwa kuva vanhu vanozvidziwirira miviri dzawo kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvakasiyana-siyana, munhu anofanha kunge aime ruzivo rezvinoitika pamuviri pake kuti awe muntu anoziva zvekungwarira.

Ndombi nemajaha zvinofanirwe kumbogariswe pashi kuti zviyaiye zvinenge zveibhuyiwa pamusoro pemu viri wavo kuti vaone kuzozvishandisa mukukuma kwavo kuti vakuru vari vana vakahlamburuka.

Mukuwo watinao unowu wanaka muntu haachaiti hwekufungidzira kuti ndaane ndani ere kana kuti handina. Kune zvinoshandiswa kuzvihloya kuti ndaane ndani here.

Azvichashamisi mazuva ano kuti muntu akazvigarira mukanyi make unozvihloya kuona kuti azvi axakeka ere kana kuti muntu unokurudzirwa kuenda kotenge chinoshandiswa pakuningira kuti waane ndani ere.

Vechidiki vanokurudzirwa kupota veigara pamazera avo veitaurirana nezvinowanikwa panhengo dzemuviri wavo uye nekuti vanga kura sei vane ndaramo dzisina zvivi.

Vanthu vanosiswa kugara pashi vari madzimai vodzidziswe kugadzira zviro zvavangashandisa panguwa yemukuwo wavo wokuenda kumazuwa ekumwedzi zvinokwanise kuwachwa kwete kuramba takabudise mare teitenga.

Tinokurudzira vanachiramba nevane ruzivo nezvekuita kunoita muiri wemuntu kuti vakwanise kupa vantu ruzivo kuti vantu vave nechenjedzo yakakwana panyaya dzeutano hwavo.

Vakomana nevasikana vechidiki vanokurudzirwa kuti vaudzwe ngekufundiswa kuti vangazvikwanisa kuzvigadzirira sei muhupenyu hwavo ngendaa yezvepabonde.

Zvakanaka yamho zvinoitwa neveutano kupinda muzvikora veifundisa vana nezvinoenderana nemuviri dzavo kunyanya muviri dzesikarudzi vachivapa chenjedze yekuzvibata.

Ikodzero yemuntu weshe anorarama pashi reshe kuti ave neruzivo runoenderana nezvinoitika pamuviri pake, kuti asazokarudzika, kana zvoitika. Vanhu ngavafundiswe nezvemuviri dzavo.

Vanamai vanosisa kupuwa fundiso yekuti vangazvibata sei pakuwanana nevarume uye kuti vangakwanisa kubara zvakadini.

Dzidziso inopuva vana mai kana vachinge vaenda kuzvibhedhlera kunobaisa vana majekiseni yakanakira pakuti vanoziva kukwanisa kuzoronga mhuri, uye kuziva nezvinokwanisa zvirwere zvinokwanisa kubata pabonde.

Vantu vanoita nezvemitambo vanokwanisa kukuvara vari pamutambo dzavo voendeswa kuzvibhehlera vonoona vanadhogodheya vakafundira mushando yezvavanenge vakuvara nazvo.

Muzvibhedhlera mune michina yakasiyana-siyana inoshandiswa nevakadzidzira ruzivo rwacho madhokodheya anosiyana uye anodawo zvekushandisana kuti basa rawo rireruke.

Vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kuti vamwe mitombo dzavanenge vanyorerwa namadhokodheya vasangotenga mitombo yechirungu veishandisa pamadiro awo nekuti zvinokuwadza hutano hwavo.

Vantu kana vakuvara vachiite zvemutambo vanokurudzirwa kuti vaende kundohloyiwa namadhokodheya kana mukoti akafundira basa rawo kuti akwanise kubatsirwa agoe kuenderera mberi nemitambo dzavo.

Vandu vanoita nezve mitambo vano betserwawo kuzvi bhehlera apo pavanenge vakanganisika mitezo yavo pavenenge veite mitambo yavo tinokurudzira kuti veshe vanoita nezvemitambo vasadzi rapa.

Vantu vanoita nezvemitambo nemijaho vanokurudzirwa kugara vari vantu vakagwinya vachitwasanura mwiira dzavo uye vachikwanisa kuenda kunohloyiwa nana chiremba apo ne apo.

Mukuita mitambo sebasa rako muntu unofanirwa kunge akagwinya ane zviro zvaanonzi akwanise kurya semitombo yake yechivantu. Zvinodetsera kuti aite mitambo yake akagwinya.

Veshe vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kutasamura muviri dzawo nekugwinyisa muviri dzawo asi vanokurudzirwa kuti varambe veimwa mvura yakawanda kuitira kuti vasazove neropa shoma.

Vose vanoita nezvemitambo vane njodzi hurutu pavanenge veitamba mitambo dzavo , vanokwanisa kukuvara . Hino vanoenda kundohloiwa ngemadhokodhera akadzidzira basa ravo.

Vanokwanisa kuita mitambo vanoita mitambo vechidetseredzwa nezviro zvavanokwanisa kushandisa mumakumbo awo nemumaoko awo kuti vasatyoka apo pavanenge veiite zviro zvavo.

Zvakasiyana-siyana mitambo dzinoitwa mukati mwenyika, asi vantu vanoita mitambo idzodzo, vanodawo kuva nehutano hwakanaka. Vanosiso kuti vakwanise kusimbisa muviri wavo vachishandise mitombo dzechizvino-zvino kana mitombo dzechidhaya.

Vanoona nezveutano vanokurudzira vanoita zvemitambo, kuti vagare vakagwinyisa nyama dzavo, vachitasanura makumbo avo, nemuviri wavo, kwete kugara veitora maphilizi kana majekiseni ekugwinyise mwiiri.

Kune mitombo inogadzirirwawo avo vanoita nezvemitambo. Mitombo iyi inofanirwe kushandiswa nevatambi ava kana vachinge vahloyiwa nachiremba. Voudzwa nemadhogodheya kuti vanoshandisa kwenguva yakareba zvakadini.

Vanoita nezvemitambo yekurumba, kujamba kana kugwinyisa miviri dzavo vanokurudzirwa kuti pavenenge veiite mitambo dzavo idzodzo vanwe mvura yakawanda kudzoreredza mvura yavanenge vabudisa vachiite mitambo.

Rimweni kune mitombo dzakanasirirwa kune avo vanoita zvemitambo, asi vanokurudzirwa kuti vadzitore ndokunge vanzi vadzitore nadhogodheya kana chirii namukoti vadzishandise, nekuti dzinokwanisa kuzovairaya kana vakadzishandisa ,vasina kupuwa namadhogodheya.

Kuvandudzwa kwe kuri kuitwa nezviro zveutano zvinofanirawo kuzara munyika dzeshe kuti muntu akwanise kurapwa asina kuhamba ngemovha arapwe ari mumuzi make nadhokodheya vanenge vane zvikwanisiro .

Kune zvimwe zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinokwanisawo kuti munthu unozvitengerawo kumphatso kwake. Wotanga kuzviongororawo kuti ropa rake rakamira sei, rinofamba zvakanaka ere nguwa nenguwa achingwarira utano hwake.

Madhokodheya okwanisawo kurapa vantu vari kudzimba dzavo veikurukurirana pambozha runhare kuti muntu uri kuzwei veitokwanisa kumupawo mazano nekumunyorera muitombo.

Mu zvibhehlera muno wanikwa mine midziyo dzaka siyana siyana dzino shandiswa paku hloya munhu kana ari kanyi kana ku betserana se madhokoteya eyi shandisa mumweni ari kuretu.

Zvichiri kune dzimwe nyika azvisati zvasvika kunyikawo kunyika kwedu kuti mundu unokwanisa kutotaura nemaDhokodheya pachivhichi vhichi vachitoudzana, vachitopedzerana mundu eitoudzwa mishonga yekushandisa.

Vantu vokurudzirwa kutengawo michina yekushandisa vari kanyi kwavo veizvinongira kuti ngazi dzavo dzirikuhamba zvakanaka ere nguwa yekuzviningirawo kuti shuga yakamirasei mumuviri dzavo veizotaura nana chiremba parunhare vodetsereka.

Zvibhedhlera tinowanika teiona kuchiwandudzwa ruzivo uye nezvekushandisa zvinowanikwepo mazuwa ano mamweni madhokodheya anotoshandisa zvimichina zvechizvino-zvino kureketa nevarwere vavo vari kanyi.

Muntu kuti agare ane htano hwaka hlamburika unofanirwe kunge anemudziyo wo dzanoshandosa kumba kwake dzinoramba dzaka mutaridze kuti hutano hwake hwakamira sei.

Michina yechizvino zvino inokwanisa kutaura nemuntu kuti anozwa chiini iye achitozwisisawo pasina dhokodheya pakati pavo inofanirwe kuwanda nekuvandudzwa kuti muntu weshenje aiwane.

Tinoda kutenda hurumende nekukurudzira kwairi kuita kuti vantu vashandise mitombo yechizvino zvino uye nekupa mvumo ana mazvikokota kuvandudza mitombo yechinyakare veisa muzvibhodhlera zvakanaka .

Ndinoda kukurudzira muntu weshe kuti akwanise kusimawo zvinhu zvinoita kuti ave nemitombo yechivantu munharaunda make kana pamuzi pake kuti azokwanisa kupona pasina muduso

Mbiti dzinowanikwa munharaunda mwedu dzinokwanisa kushandiswa semitombo inorapa vantu, kuti hupenyu hwavo huendeke pasina muduso. Vamweni vanoshandise maruwa kurape zviyaiyo zvinenge zviri mumwiri mwemuntu.

Mitombo yechivantu yakudetsera vantu munharaunda vamweni vanotorawo mashakaniwo vomatswanya tswanya votoiswa mumuriwo mawo votopona zviyaiyo zvawo zviyaiyo zvopera.

Mitombo dzedu dzechianu dzakatikoshera maningi ngekuti dzinodetsera dzisingakonzeresi chimwe chiyaiyo chaunenge usina kana wadzishandisa mutombo dzakanaka kushandisira kana uchidziziya.

Mitombo yechivantu inosise kusimwa muberere mwembatso kuitira kuti mvuwa inenge yoita vantu zviyaiyo vadetsereke vasade kuzorumba rumba kuretu.

Mitombo yechivantu yati chakata pashi reshe irikukurudzirwa kuti ivaundudzwewo nevana vanenge vabva kuzvikora zvepadera kuitira kuti hupfumi hwenyika huenderere mberi nechivantu chiende mberi .

Mitombo dzedu dzechivantu zhinji dzacho dzinoshandise mashakani. Vazhinji vanotora mashakani vanokwanisa kumatsenga-tsenga akadaro. Asi vazhinji vanokwanisa kumaomesa vokwanisa kumatwa oite upfu-upfu voise mubota.

Dzimwe mitombo dzechivantu dzinowanika dzeishongedza pambatso dzinofanirwe kuzikana nemazina adzo, dzeinyorwe pashi kuitire kuti nhaka yedu ienderere mberi.

Mitombo yedu yechivantu ukaigadzira zvakanaka ukanotora mashango weimaomesa, ukazomaisawo mumabhodhlera ,womanyorawo kuti mitomboiyi inonzi chiini, zvinokwanisa kudetsera nyika yedu kuti vanhu vapone, zvisina muduso wakakura.

Vantu vava kukwanisawo kugadzire mitombo dzechi vantu veidzi wandudza kudziisa muzvima bhodhlera vechidzipawo mazita echi yungu kuti dziningirike dzikwanise kubetsera vantu vapone.

Vanamazvikokota vakayenda kunozveka pfungwa dzavo vakawona kuti mitombo yechivantu yakanaka kuti vayigadzirise vayihloye, vayinasire, vantu vakwanise kuyishandisawo inechipimo. Yakaningirika muzvibhodhlera.

Mitombo yakasiyana-siyana inovanikwa mimashango. Mitombo idzi vamweni vanoshandisa mashakani kana kushandise midzi. Vokwanisa kutozviponesa muzviyaiyo zvavanenge vasangana nazvo.

Vanthu vovandudza, mitombo yedu yechinyakare kuiisa muzvigumbura, veiipa mazina, kuitira kuti vanthu vawane kupona, vachishandisawo zviro zvisingazovatangisi zvimweni zviyaiyo.

Vanamazvikokota vanovanika weitopinda mumashango weinotsvaka mitombo dzavanoona dzechinyakare kuti vakwanise kudzivandudza kuti dzisodetsera vantu pakupona kwawo.

Kwave navana mazvikokota vakakwanisa kuvandudza mitombo yedu yechivantu. Kuiisa muzvibhohlera kuti iningirike iwane kupa vantu zvine chipimo kuti vawane kupona.

Mitombo yekare yechinyakare chedu imweni inoshandiswa maruwa akona imweni ichishandiswa mashakani zveshe izvozvo inonozviona munharaunda yako usingabvisi muduso ngatikurudzirane kuziya mutombo yedu yechinyakare.

Vantu vanokwanisa kutora mashakani kana maruwa embiti dzekubanze voomesa vozo twa kuitira kuti uve mutombo inorapa vantu vanenge vane zviyaiyi veitopona vasina mudosu wakawanda wavanobvisa.

Tinokurudzira vantu kuti vasatema mbiti nekuti mbiti inhaka yedu yeupenyu. Inotipa mitombo pasina muduso vantu vachitowana kuzviponesa kana vane zviyaiyi.

Vantu vonofunda vodzoka mindaudzawo voshandisa zviri mundaudzavo kuti vakwanise kuwana mare vachishandisa ruzivo rwavakatora kuzvidzidzo zvepadera dera mitombo yechiantu yavandudzwa.

Vantu vanokurudzirwa kuva vane ruzivo rwemitombo yechinyakare uye kuti inoshandiswa sei kuti dzikwanise kuvandudzwa zvidetsere ntaraunda nenyika.

Tinoona vanamazvikokota vave kukwanisa kuvandudza mishonga dzedu dzechivantu veiise muzvigubhu zvavo kuti zviningirike zvikwanise kushandiswa nomuntu wese unonamata neusinganamati.

Vantu vanoita zvekushandisa mitombo dzechivantu, vanofanirwa kupuwawo zvishandiso, kuti vakwanise kuvandudza mitombo dzavo dzionekerewo vanthu vasadzithya kudzishandisa.

Vantu vokurudzirwa kuita mabasa emaoko, mamwe mabasa emaoko anooneka ari ekusima mitombo dzechiantu weizokwanisa kudzitengesera avo vanenge veirwara wadzinasirawo zvakanaka.

Mitombo yedu yechiandu inouya mumhando nemimbiti yakasiyana siyana zvinokurudzirwa kuti vantu vaziye mitombo vakwanise kudzishandisa panguwa yavanenge vachida kudetserana senharaunda pasina muduso.

Mitombo uechivantu yakanakira kuti inowanikwa nyore uye apana muduso wakakura waunokwanise kubvise kana iwe waende mugwasha wondokaya wozvinasirira mutombo wako wotopona.

Zvimweni zvakaite maruva ekushongedza pambizi uzinga zii unotodara veitotambudzika ive une mutombo vechivantu muberere mwako. Tinokurudzirwa kuziva mitombo dziri muntaraunda.

Zvinoshamisa kuona mwana wevhu eiramba mitombo dzechinyakare eiti andidi mitombo dzabva mushango asi tinoona kuti mapirizi eshe anobva mumitombo dzemushango.

Mitombo yechinyakare inoshandiswa kana munhu achinge achiuziya kuti unoshandei, azvidakadzi kuti munthu angonotora mashakani ongomwa asingazii kuti anoshandei zvinoparira muviri womuntu.

Mitombo dzinosiyana-siyana vamweni vanodzirya semafurutu. Vamweni veirya zvekuvaraidza asi mitombo dzeshe dzinoshanda dziri mitombo dzechivantu dzakafanana netsangamidzi dzinorape mindani.

Mitombo yechivandu yakuvandudzwawo kuti iyitewo mvura-mvura, yobva yaiswa muchigumbure yokwanisawo kutomwiwa ichipiwawo chipimo chokuti unokwanisa kuyimwa yakawanda zvakadini uye kwemazuwa manganayi.

Vantu ndxondo dzawo adzizii kuti dzinofamba sei vakaona gava kava avadi kuri shandusa nekuti vanenge vechiti mitombo yechivanhu asi ikawandudzwa ikaiswa muchibhodhlera vanokwanisa kuishandisa.

Tinokurudzirana kushandise mitombo dzedu dzechivanhu, asi uve unewuziya kuti mutombo uyu ndewechokwadi here kuti unoshandeyi, nokuti zvinokuvadza muviri kushandisa mitombo dzisidzo.

Kune mitombo yechivantu yakasiyana siyana nemhando dzayo asi mitombo iyi inokurudzirwa kuti vantu vaiziye nekuishandisa nomazvo uye nekupanana ruzivo.

Kurudzirana kuti tiwane nguwa yekuenda mumashango nevantu vechikare kare veitikombidza mitombo dzavaishandisa kusati kwava nemitombo yechizvino zvino kuitira kuti tigare tine ruzivo razvo.

Mashakani embiti mazhinji mitombo inoto shandiswa nevantu vanenge vachidziziya kuti dzinoshandei vantu vano kurudzirwa kuziya mbiti dziri muntaraunda mavo kuti dzinodetsera sei pautano.

Mamwe mashango anoshandiswa kuva mitombo yechivantu anoshandiswe mashakani otwiwa okuiwa oite kunge upfu vantu voisa mubota kana kuise muzvimwiwa zvavo vopona.

Mashakani anowanikwa mumbiti akakosha kwemene ngekuti vanhu vanokwanisa kumashandisa semutombo, votowana kupona vasina kubvisa muduso kana kuhamba kuchibhehlera.

Mitombo yedu yechiantu yakakosha maningi uye inokurudzirwa kuti vantu vaishandise nekugara nayo mudzimba dzavo pasina muduso vantu vanokwanisa kupona.

Vantu vakaona kuti mitombo dzechivantu dzinokwanisa kupodzawo marwadzo vava kusima mitombo dzakona muberere membatso dzavo kuti vadetsereke nenguwa yavanenge vava nezviyayiyo.

Maitirwo anoitwa mitombo dzechivanhu anotyisa kuti vantu vazodzishandisa, tinokurudzira kuti vana mazvikokota vatorewo mitombo idzi vadzinasire dziningirike dziiswewo muzvibhodhlera zvakanaka.

Mitombo dzedu dzechiantu tinodzitora semuriwo vantu vanokwanisa kubika guku votorya vachito kwanisa kuti vadye sesadza asi ivo vachito zvirapa.

Mitombo yechivantu yakanakire nyika kuti iwanewo vantu vanokwanisa kuhloya ngekugadzirawo mitombo kuti dzinake dzikwanise kushandiswa nemuntu zvine chipimo.

Vantu vanokurudzirwa kurya zvechinyakare kuitira varambe vakagwinya uye zvinoshanda semutombo inorapa zvimweni zvirwere zvinenge zveiwanikwa muropa memuntu.